Kala wa pakuma, kala wu li megameno. Pamwe nombaanga yoStandrd Bank oto vulu wo okukala wa gamena nenge wa kaleka aantu mboka haa yugu iimaliwa ya yakwawo okupitila komalungula. Kala ano popepi nombaanga yoye yoStandard Bank ngoye to ka pula uuyelele kuyo.

Landa iikwamalusheno yoye nombaanga yoNedbank. Ngele ku na oshimaliwa pethimbo ndyoka otaya vulu ye ku kwathele. Ya dhengela nena kongodhi yawo 061 295 2222.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi kwathele omahangano ga yooloka nokuyoloka ngaashi ehangano lyaFAWENA ndoka lya monene omiliyona yimwe oshinkwanu ntano, okupitila mombaanga yoStandard Bank, momasiku omilongo ndatu, gomwedhi omutihamano, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Landa paife ngweye wu fute momvula tayiya, ngele owahala okukala inoofuta oshitukutuku shoue muule woomwedhi dhili ndatu talelapo ombaanga yo wesbank yekupe uuyelele nkene wupewe oshitukutuku ngweye wufute konima yoomqedhi ndatu.

Ombaanga yo standard bank okwali yina omathigathano goku landa oondhipi ngoka gali taga kwathele aatungi yomagumbo. Opo ya vule okumanitha oku tunga omagumbo gawo pethimbo. Oya gandja nduno oomiliyona ndatu oshinkwanu ntano kehangano lyoku landa oondhipi.

Ngele owahala oku uva uugumbo pamwe natse nenge wahala okulanda egumbo lyoye nombaanga yoBank Windhoek talela po oshitayi shetu shopo pepi nangoye nenge tu dhengela ko 0612990500.

Iimaliwa ya America oyo yimwe yomiimaliwa mbyoka yina ongushu onene muuyuni , oshimaliwa sha Namibia ngele oweshi shendje moshimaliwa shaAmerica oto iyadha tozi iimaliwa oshindji omolwa ongushu ndjoka yilipo